Oratabba giyooge woyggiyooge? ha naa''u maayoti awa biitta wogaa qonccissiyaagete? eta qassi hara biittageetuppe....

Ha qoodan daro gidida gachchaama attuma asati ay oottiiddi de'iyonaa? Ha sinttan uttida asatuppe guyyeera de'iyageeti aybee haniiddi de'iyobay? Issooti issooti kushiya ayssi baqqiyonaa?

Ha caammayi asaassi immiyo go"ayi aybakko ereetii? Ha caammaassi aappun merayi de"ii? I oosettidoyi ayba miishshaappekkonne ereetii?

Suppermarkkeetee asaa naatuyyo koshshiyabata oyqqi uttida koskke mala suuqe gididi daro keehippe asaa naatussi lo''o gididabata oyqqidi asaa naati bana lo''iyo saatiyan yaa biidi go'ettiyobatuppe issuwa gididi erettees.

ha keettay ayba oosoy oosettiyo keetta malatii? ha keetta gidon de'iya miishshati aybaayo go'iya miishshatee? eti asaaayo immiyo go'aynne aybee?

Ha shuchccha keetta booli de'iyaa xuufe ay kiitaa asassi aatti? ha keettassi pengge aymala mera tiyetti uttide?

Ha bitanee zemppi uttidobay aybbe? I ba kushiyaa waatti uttide? ha kaamessi aappun tohoti de'iyaaba malati?

ha maxiya xuufe ay kiitta aatti? ha maxaafa boolli si'ile meran qonccida asay aappune? ha maxaafay aappuntta kifile maxaafa getetti eretti?

Baahilawe xaaleta getettidu eretriyaagetuppe issoy dachchaasa. Ha xalee aybba harggiyaappe asa naaganawu dandday? Ixxi iittidi ha harggiyan ohettida asay ha xaaliya go"ettidi dandday?

Doozati issi keettaa yuushshuwa diranassi maaddiyoona? Ha doozay immiyo go''ay aybbe? Doozatussi aybba meray de'i?

dere asaanne so asa getetiyaageti asa naati issippetetta duusssan eretiddi de'iyo duussa sugiyoogeetuppe issuwaa gidid erettees; deretatay so asaappe doommidi deretettaa, moottaa, heeraa, biittaa giidi asay deretettaa gidid dere gididi daanawu danddayes.

Ha miittaa hayttay aybaa geetettidi erettii? Ha mittaa hayttay asa naatuyyo immiyo go'ay de'i? Aymala go'aa immiyoobaa malatii?

ha naa'u asati aibaa giddon uttidona eti zerido zerettatuppe beettiyaagee ahuge asati bantta koshshaa kunttanawu danddayiyoy aybiine?

Polotikay issi kawotettay issi biittaa ayssanaassi yiyo oge gididi erettees. issi kawoy issi biittaa ayssanaassi maaccidi ta biitta sarotettaa naaganaassi issi biittaa ikkonoomiyaa dichchanaassi de'iiddi yiyo ogee polotikaa geetettidi ere

hagaa bolli de'iya xuufee aybaa qonccissi ayyo giddo baggaara zo'o merani de'iyaagee aybe bootta meran de'iyaageeqa aybe?

Erissuwaa gioee issi issi shiiqottu sohuwaa ispportte buduneta gidide timirtte keettata gidide dumma dumma sohota ammano sohota gidide odibessakko shiishshidi asaara erissiyoogaa asaakko gattiyoogaa asaakko shiiqiyoogaa gididi eretteesi dumma dumma sohota erissanaayyo danddayettees.

ammanuwaa gyee woygiyoogee ha maxaafaa bolli de'iya xuufe aiba kiitaa aattii ha maxaafaa xaafida bitaniyaa sunttay oona geetetti erettii

ha buttullaa bolli de7iya xuufee aibaa qonccissiyaabaa malatii? zammana ushshainne wogaa ushshaa dummatettai aibakkonne erettii?

Ha zammana zal7eee keettay asaassi immiyo go77ay aybbee? ha zal7ee keettan adil7ee ciishsha meran maaraara uttidaagee aybbee? ha zal7ee keettaa giddon karetta meray de7iyoogee aybbe?

wolaytta wogaa qonccissanawu danddayiya buqurata issi gachchaama attuma asaynne issi baltteetiya wolaytta wogaa qonccissiyaadan maayuwaa banttaagaa maayi uttaageeti yeemottiiddinne a be'idi allaxxiiddi de'iyaageeta

Yettay asa naati ba oonatetta qonccissiyo ogetuppe issuwa gididi asa naatu eraa bahiliyakka ubaabaakka asa nati ubaa qonccissiyobatuppe issuwa yettay asa naati ba oonatetta qonccissiyo oge gididi erettees. Yettay asaa naati naagidi kabboyi wottiyoba.

karetta sawoy asa naatussi immiyo go'ay aybee karetta sawuwaa loyttidi go'ettenna asati eta bolli beettiya malaatay aybee karetta sawuwan asay ba bollaa payyatettaa naaganau danddayii

alleequwaa giyoogee woy giyoogee ha alleeqo miishshati asaassi ayba go'aa immiyoona? alleeqo miishshata go'ettenna asatussi pacciya bay aybe?

ha meretan imettida sohuwaa asa naati kaboidi naagana xaikko haniyaabai aibee? ha mereta imotai awa heeran de7iya sohokkonne ereetii?

ha attuma yelaga naati aibaa yettaa yexiddi de'iyoona? eti qodan aappunakkonne erettii eti oottiiddi de'iyobay aybee?

ha naa'u baliteetati yaaranne haara eqqidi ayba oosuwaa oottiiddi de'iyoona eti kushiyan oyqqi uttidobay aybakkonne ereetii? ha eti oottiyo oosoi qumatettaassi maaddiyooba? de'ii?

puulayiyobata aybaassi go'ettanau danddayiyo ha nuuni be'iddi de'iyo pulayyo mishshay aybin oosettidaagee ayyo aapun penggee de'ii

keettay assa naatu duussasi keehi koshiya yohotuppe issuwa.

Samppa bolli yeechcha lolidi woottidoogaa bollan wolaitta wogaa quma gidida ashuwaa yaaranne haara giigissi woottidi aboliqa loomiyaa woottidi dumma dumma merai de'iyo bambbariyaa giigissidi maanaayyo giigissi woottoogaa.

ha naa''u burccuquwan tigetti uttida ushshayayo ayba meray de'ii ha ushshati qoodan aappunee hankko ya baggaara de'iya butullaa bolli de'iya xuufee ay qoncciss

hassayi etettidi xaafetti uttida xuufee aybaa kiitaa aattii wolaytta yumbburshshee wolaytta biittan awa ambban beettii? ha yumbburshshee asa naatussi immiyo go'a? aybee?

wulaawushiya xaliyaa giyoogee woygiyoogaakko ereeti ha xalee imiyo go'ay aybee ha xalee zammana xaleeyye wogaa xalee

ha asati tooppiyaa giddon awa heeran de'iya asate eti ha wodasaatiyan qoodan aappunee naati bantta huuphiyaa waati qanxxissi uttidona?

ha naa77u yelaga naati oiqqi uttidoo zo77onne karetta merai de7iyoogee aibe ?daamoota derei awa moottaani beettii?

ha medoosay so medooseeyye kare medoosee? ayyo meray aybbaa malatii? ha medoosay asassi immiyo go7ay de7ii?

ha sohuwan aappun asati de'iyoona maccay aappunee attumai aappunee attuma na'ay oiqqi uttido banddiray awa biittaa banddire

ha mittaa hayttay aybaa harggiyaassi xale gidii ha mittay wolaytta bittan daro baggaara awa heeran beettii ha mittay aybaassi xale geetettidi erettii

puula mishshati assa naati bantta puulla naaganaw maadosona ettika assa naatussi galba loxigisiyogani puulatana mala maadossona.

ha ichchashu asati awan de'iyoobaa malatii eti maayi uttido maayuwaa bolli de'iya xuufee ayba kiitaa asaakko aattii ha ichchashu asati yeemottiyo sohuwan diyoobaa malatii?

Hagee xaaciya woykko seeraa naagissiyaagaa gidiyode deriyaayoo maadiyabata olay aybay denddiyode deriya maadiyabata haasayidi deriyayoo saruwa naagissiyaaga gidees, hagee saruwa deriya saruwa naagissiyaga xaacciya gidees.

ha maaraara uttida asati ay ootiidi de'iyoonaa? eti oyqqi uttido xuufee ayba kiittaa aattii??

hadiriphpha bolli eqqida asatu qoodai muleera aappunee attuma naati aappunee macca naati qassi aappunee macca naati huuphiyan qaci wottidoogee aiba geetettidi erettii eta maayoy qassi aybaa maayo

ha bitaniyaa sunttay oona geetettidi erettii i awa heera asee a bitaney wolaytta asaassi oottidobay aybakkonne erettii?

Luxettai asa naati eraa demmiyo ogiyaappe issuwaa gididi erettees luxettai oosikka bawu ichchashu layttappe bolla gidida asi oonikka luxettaa luxa koshshees baayyo eraa demmiyo ogee gidiyo gishshassi baaba kaalettanau ba de7uwaa suganaayyo luxettan eraa demmanaayyo koshshees.

Ooratabay asa naatu de'uwa bolli ba oonatetta qonccissiyo ogetuppe issuwaa. Asaa naati daro ooratabata maayyuwan, yettan dumma dummabatun ooratabata medhdhidi ekkidi deriyako shiishshiyooga. Ooratabay asaa na'i ba oonatetta qonccissiyoobatuppe issuwa gididi deriyaakko shiiqidi ba oonatetatta qonccissees, oorataba ekkidi.

Asaa naati eran diccanaassi keehippe maaddiyaba gididi erettees. Maaxaafay asaayyo huuphiya guuggiyappe erttanaadan issuwa gididi erettees ha maxaafay.

Doozataa geetettiyaageeti nuuni nu darkkon zeridi nuuy wodiyan ekki ekkidi qumatettawukka xaletettaukka dumma dumma batussi go'ettiyo mittaa haytta gidide mitta ayfe gidide dumma dumma doozati nuuyyo darkko baggaara daanau danddayoosona.

Hagaani appun alleqo miishshatti de'iyona? Ha alleeqqo miishshatti asaasi immiyo go'ay aybe? Ha alleeqqo miishshatta nu bollappe awugan wottidi go'ettiyo?

Yettay issi heerai issi biittay issi moottai ba oonatettaa baayyo de'iya baahi wogaa ubbaakka ba yettaa baggaara deriyaassi qonccissanau danddayees biittaassi qonccissanawu danddayees. yaatiyo gishshaayyo yettay keehiippe koshshiyaabaa gididi erettees ba oonatettaa ba wogaa qonccissanaayyo koshshees.

dumma dumma kushe hiilatun wolaytta biitan wogay qonccees. wogay qoncciyo ogetti kehippe daro gididi qa kushe hiillattikka ee wogaa qonccissiyageetuppe issuwa gididi eretees wolaytta biittan wogay qoncciyo ogetupe issoy kushiya hiilata . ha kushiya hiilata keehippe naagana besees.

ha qoodan cora gidida asati sorbbooquwaa giddon eqqidi ay oottiddi de'iyoona eti kushiyan oyqqi uttidobay aibee etappe dummatiya maayuwaa maayida asatu oosoy aybee

ha baltteetiyaa maaya uttido maayoy aybaa maayo ha baltteeteessi huuphee keehippe adusseeyye qantte ha baltteetiyaa xeellaydda de'iyobay aybee

nu biittan toophiyana gidin ubaqa wolayttana gidin dummatettan erettiya asaa naati go'ettiyo dumma dumma buqurati de'oosona. he buquratuppe daroy asaa naatuyo go'aa immiyaba gididdi eretoosona. asaa naatu go"aayo keehippe maaduwa immiya buqurata

yettay issibii ta oonatettaa qonccissanawu danddayii ha asati ubbay shiiqqidi aiootiiddi deyoobaa malatii eta qoodaa malanawu danddayettii mobailiyaa oyqqiyo uttida bitanee eta waatiiddi de'ii?

ha qorqqoruwaa xaasaa giddon de'iyaabai aybaa malatii a bolla baggaara bollay aybaa qonccissiyaabaa malatiiyabba giddon de'iyaabaa aybaassi go'ettanau da'iyo i asa naatussi immiyo maadoy aybee appe bolla baggaara karetta dum''a xaaxetti uttida birata malatiyaabay aybaa geete xeesettii

pulayiyo miishshata awaani go7ettanawu danddayiyo? pulayiyo miishshata nu sooni nu giigissanaassi danddayiyo? Ha puulayiyo miishshay aybbaassi go7ettiyo miishshakkonne ereetii?

Asa naatussi baaso gidi koshshiyaabati heezzu bati doosona. hegeetikka katta keettaanne maayyuwaa geetette erottoosona hegeetu giddoppe kattay keehippe asa naatussi koshshiyaabaa gididi erettees. ba bolla payyatetta naaganayyo bagaa sarotetta naaganayyo asa naatussi kattai keehippe koshshiyaabaa.

ha zannaqa woikko allaxxiyo sohuwan kare baggaara maaraara uttinaagee aibee i immiyo maadoi asaasi immiyo maadoy aybee zannaqa sohoy woikko allaxxiyo sohoy asassi immiyo go''aa ereetii

ha sohuwan qodan aappun oydeti de'iyoona he oydetuyyi immiyo go'ay aybee tukke keettatuuninne zal''e keettatun hageeti koshshiyoona

Nu wolaytta biittan dumma dumma medoosati sooninne kareeni de'iya medoosati de'oosona. He medoosati kattatettawunne goshshaa oosotussi dumma dummabatussi maaddiya medoosata. Hegeeti keehippe asaa naata go'aa immiya medoosata. Sooni kareeni woraa medoosata geetettiyageeti doosona. Qa so medoosata geetettiyageetikka doosona.

ha keettay aybaappe keexettida keette appe bolla baggaara de'iya xuufey ay kiitaa aatti ha keettay awa heeran darotoo keexettii?

ha asati aibaa oottidi de7iyoona? ha bitanee ba hashiyan maayi uttidoogee aibee? kushiyanqqa oiqqi uttidobai aibakkonne erettii?

hagan aappun asati beettiyoona bollaan issi bitanee eqqidaagee aybaa oottiddi de'ii ha''i oottiddi de'iyoobai asaassi immiyo go'ay aibee

ha bitaniyaa sunttay oona geetetti erettii a sinttan de'iya bay aybee i ba ayfiyaa bolli wotti uttidoogee aybee a maayoy awa biitta wogaa qonccissiis.

Ha goshshanchchay ba matan keeshshiyan qoli wottidobay aybee? I ba gaden aybaa zeriddi de'iyaabaa malatii? Aappun boorata waaxidi goyiddi de'ii? I kushiyan oyqqidobay aybaa geetetti erettii?

mantta saamuweeli poli wolaytta biittan oottiyo oosoy aybee i wolaytta deretettaa kaalettiyoogan ay keena wolqqay awu de'ii?

doozati asa naatussi immiyo go'ay aybe asa naati doozata go'ettana xayikko eta bolli gakkiya qohoi ay malatii?

ha naa77u macca naatinne sinttaara uttida attuma naa7i maayido maayoi wolaitta wogaa qonccissanau danddayees giidi ere ammaneeti.i eta maayoi keehippe lo77iyaabaa malatii ?

ha godattiya baagaa huuphiyaa waata woottade a kushiyan oiqqa uttidobay aybakkonne erettii i hayttan de'iya belecay aybaappe oosettidabaa malatii

Odoy issi odanchchay ba de7iyo heeran gididi qa harasakka manddaridi hanettidabaa he sohuwan merettidabaa asaassi aattiyo ogiyaa.he merettidabaa oduwaa baggaara woykko odi bessa baggaara dumma dumma ogeta go7ettidi asaassi oduwaa gattanawu danddayettees.

hiillanchchati oottiyo kushee hiillaa miishshati issi asa oonatettaa qonccissanau danddayiyoona. ha kushee hiillanchchati oottido miishshay ay asaa maaddiyaaba malatii?

ushshai keehippe asa naati go77ettiyo bata gididi dumma dumma ushshati de7oosona mattoyya ushshati qa mattoinna ushshatika de7oosona asa naati bantta woga ushshaa bantta ushshaa baggaara ushshaa giigissuwaa ogiyan ba wogaa asai qonccissanau danddayees dumma dumma wogati de7oosona he wogata qassi ushshaa baggaara uyyo ushshai issibi ta oonatettaa issibi ta qonccissanau danddayiyo wolqqai

hagan aanne baa baggan shaahetti uttida medoosatu issippetettaynne dummatettay hamedoosata issi oottiyaa geenneqqa dummayiyaabay aybee etawu aappun tohoy de'ii

ha keetta giddon beettiya bati aybakkonne ereetii? he bitanee barkka uttidi ay ootiiddi de'iyoobaa malatii maxaafaa nabbabiyoogee eraa bolli gujjiyo doy de'ees.

ha kushshe hiilaa qommoy aybaappe oosetti ereetii? eti qaasi immiyo go'ay aybaa getettii?

hakattaa sunttay aybakkonne ereeti awu yushuwan booxxi uttidaagee aybee qa gidduwan suuttaadan dulkkidi zo'i uttidi xeelliyo deemmama giyaabay aybee?

ha buttulla giddon de'iya ushshay awa biittan gum'ettidi giigii ha ushshay asaassi immiyo maadoy aybee ha ushshaa uyiya asati waananawu danddayiyoona?

ha goshsha gadiyan zeretti uttidabai aibee ha zerettida zerettai naatussi immiyo go'ai aibee ha zerettaa goshsha gadiyan zerana xayikko haniyaabay aybee?

ha qoodan coretti uttida deriyaa kaalettiya asati awa hemettiiddi de7iyoobaa malatii? kuwan aiba oosuwaa oottiiddi de7iyoona? etawu yeemottiyo sohuwaa be7anawu boosonaa gaanawu danddayettii?

Ha loominatiya giddon de'iyabay aybe? Ayyo tuchchay ayba mera oyqqide? Ayyo yesoy ay keena gidanaba malti?

Luxettay keehippe asaa naatuyoo koshshiyaaba gididi erettees. luxettay asaa naati ba de'uwaa suganaassi keehippe maaddiyaaba gidees. luxettaa nuuni sugana danddayiyooy timirtte tamaariyoogana gidiroogee erettees. luxettaa giyoogee asaa naati eraa demmiyoo ogetuppe issuwaa

kokakolaa yaagiya xuufiyaa oyqqida lominaatiyaa giddon keehippe mal''iya ushshai tu cettidinne giigidi zo''o meray de'iyo oydiya bollan utti uttidaagaa

ha bitanee mishireesi aybaa immiidi de'ii i imiyosa haaniyaa bollan de'iyabay aybe etappe guyye baggaara de'iya qiiba naatu qooday aappunee

ha qiibq na"iya uyayidda diyobay ayibe a mayido mayuwa meray ayibe? iigee layittay appuna gakkanaba malati?

ispporttiyaa oottiyoogee asa naatussi immiyo go7ai aibee ?ispporttiyaa oottenna asaa bollaettiyaa bai aibee? ispporttiyaa kaaletti oottenna asai harggiyan ohettanau danddayii?

boditte ambbani haattaanne gukkiyaa batu shiiquwaa yaagiya xuufiyaappe guyye baggaara wolqqaamanne gita shuchchan keexettida keettay beettees

ha masoopee aappun kattaa aifeta oiqqi uttide? hamasoofiyaa bollan aappun baso oittai de7ii? aappun zammaananne wogaa mooqeti ha masoofiyaa bollan de7iyoona?

Ha maxaafaa bolli bolla baggaara de7iya xuufee aybba kiitaa aattiyaabaa malatii? Ha maxaafay aappuntta kifiliyaa maxaafee ha maxaafaassi aappun sinttay de7iyaakko erettii?

Issi gita shuchchappe woocettidi miccetti uttida ogiyaa bollan de'iyaa naa'u tohuwan biya kaame eqqidi ayi ootti? Appe guye baggaara qassi qeeri qeeri kursse oydetti de'iyaagetuyo tohoy appune?

Buttullaara de7iya ushshay aappunee qoodan? ha ushshay asaassi immiyo go77ay qa aybbee? ha ushshay asaa ganddigaarissanawu danddayii?

ha naa77u attuma yelaga naati ai oottiiddi de7iyoona? eti allaxxiyoi aibiinee ?eti bantta kushiyan oiqqi uttido mittai aibee?

ha maxaafai aappuntta kifile maxxaafee? ha maxxaafaa luxiya luxanchchati ai maadettiyoona? ha maxaafaa bolli de7iya xuufee aibaa qonccissii?

ha asati qoodan aappune eti ay oottiiddi de'iyoobaa malatii eti bantta bolli wottido maayoy aybakkonne erettii

Tiranssporttiyaanne kaamiyaa giyode tiiransportte kaamiyan go'ettiyo miishshaa gididi erettees. Kaamiyaan dumma dumma asaa naatu oosuwaa allaliyaan poliyaa polanadan maaddiyaabatuppe issuwaa. Kaame asaa naatu bolli danuwaa gattiyaba gidikone keehippe suure naagettidi go'ettikko asaa naatuyo immiyo go'ay keehippe lo'o gididi beettees.

wogaa xaleti keehippe asa naatuyyo maaduwau gididi erettoosona. ha wodiyan de'iya xaletuyyookka wodiyaara yiida xaletuyyookka baaso gidiyaageeti denddo gidiyaageeti wogaa xaleta wogaa xaleta dumma dumma mittaa ayfetuppe demmanau danddayettes. sigeeta giigissidi nuna nu bolli de'iya harggetuppe paxanaayyo keehippe maaduwaa immiyaabaata.